Gobbankerano ikko sidaami giddo bununna sagalete minna ha'lallitannitanni afantanno, kunino wedellu hasiri yannara hasireeworicho doorshunni afi'ranno gede injo kalanqoonni daafiraati.

Baattote ofollo addi addi dargubbara babbaxxino garinni leeltanno kunino ilaalaame ikko xeichu noo base xeichsame baattonna ilaalaame yine ka'neentinni babbande

poletiku gobbanke giddo lowo geeshsha yannatenni yannate luphi yaanni leellanni dayiinoha ikkanna konni garinni sidaami giddo qoqowunni xantanammummo kawanni lowo geeshsha dancha horo aanni afamanno.

Bisonaa umu keeraanchimma agadhate addi addi biifisannonna keeranchimma agartanno qiwaatuwa horoonsira hasiissanno kuri giddo faabiriku giddora e'e fultino danu danunni fultanno qiwaatta mittete.

Konni worooni no udduunnichi giddo mittu supirimaarkeetete giddo afamanno a.qiwaate b.shitto c.busikuute d.chokoleete.e.baalunku dawarote

Sidaami daga giddo afantino annuwinna ejeetto duucha afantanno. Kuri giddo tekilu yotiha , w/amanuel dubbaaleha hattono addi addi su'mansa kayinsanniri duuchootu leeltanno.

Addi addi superi maarkeettera duuchu dani hidhinanninna horote aana hosannori heeranno kuri giddo bunu mirtenna bunu leellannoha ikkanna kuri bunu mirtuwa giddo duuchu danihu itiopiyu giddo sidaamu giddo ikko addi addiwa jimmunni fultanno bunnuwa leeltanno

Bunu minenna sagalete mine addi addi sagale horoonsi'ne ka'neentinni bunano yannankera iibbe leellannoha darga bayicho leellennoha bunano horoonsi'ne ka'neentinni baante fullanni.

Gallanni mine addi addi uduunnichinni hoophinenna qooxeessa biifino haqqenni seesiinse huxira hasiissano konni garinni dagganke mitu mitu akkawaawera woyi mitu mitu qooxeesira bilookeetete, qorqorotenna hattono haqqete huxidhe umosi agadhino haqicho caallunniha kaasidhayi afantano.

Sagale yaa manchi beetti hasatto giddo mitte ikkitanna, tenneno addi addi baseranna addi addi garinni loonsanni. Kuri giddo la'nummoha ikkiro duuchu daninni doogimaroho ikko mini giddo lowo geeshsha biifannonna coommado sagale loonsanni afantanno.

Kalaqonna qooxeessu giddo la'inanniri duuchu danirichi heeranna kuri giddo leemmu kaashshi lowo geeshsha biifado kalaqamu murooti. Tinino addi addi minnatenna addi qooxeessira huxxaho ikko seesunni loonsanni loosira lowo horo aanno.

Seesaho yine woshshinanniri giddo mittu bisu seesa afadhate A, halaaleho B, kaphoho.

Konni worooni noori hodhishu horo uyitannor hiikkuriit? A, kaameelu B, gaanigo C, farasho D,gaala E, baalunku dawarote

mini saada giddo lalu lowo horo aannoha ikkanna kuri giddono adote horora lowo geeshsha ka'lanno ado manchi beetti keeraanchimmara lowo horo uyiitanno daafira saadate ceano woyi lalu ceano lowo geeshsha mannaho lowo horo uyiitanno

Tenne basera addi addi biirotenna biirote uduunnichonna mini giddo horoonsi'nanni uduunnichu dani leellitanno. Kurino kelere ikko addi addiricho mini giddo ikko biirote horoonsi'nanni.

Hodhishshu yaa addi addi daninni mitte basenni wole base uduunnicho hogophine ha'nanni harinshooti.

Dooggate fushine gannanni egenshiishshi dagate lophora ikkikkini uurrinshate caalla A, halaaleho B, kaphoho.

Koatte addi addi uduunnichii loonsannita lekkate wodhinanni uduunnicho ikkitanna mite mite pilaastikete woyi laastikete uduunninni mite mite qodunni mite mite hoccunni loonse lekkate wodhinanni.

odoo yaa duuchurichi soshalete midii widoonni ikko addi addi widoonni qolle sayiinsanni sokkaati kuri giddono dagate olanto daga olantanno woyyaawinorira ikko heedhannonsa keeraanchimmaranna umose dandaate yite olantanno ola mittimmate mittimmatenni olamatenni dagate iillishshidhanno garaati.

Saadate yaa lamu danita ikkitanna tinino gobba saada woy gaxigalaho yine lamewa bandanni kuri giddono gobba saada manna ikko saada gawajjatenni afantannota ikkitanna mini saada kayinni addi addi horo uyite dagate ledo mittimma heedhanno saadate danaati.

Dagate owaante uyitanni uurrinshara konni woroonni noori giddo hiittenneeti? a) daddalu bayichi b) suuqote woyi baankete mini c) anganni waa xorshi'nanni base d) baalunku dawarote

konni woroonni noori giddo mittu muziiqu uduunneeti,A gitaare B jawana C uddano D dawaro dino.

Gobbanke giddo addi addi giwirinnu muronna giwirinnu kaashshi heerannoha ikkanna kuri giddono wahe addi addi basera arro ikkanno yannara lolahunni goshoonshe abbinoyi wayinni addiwiinni dayino waa dunatenni qixxeessinanni sagalete danaati. Tini wahe qaamattoteno lowo horo uyitannote.

Gallanni minna kaameelaanchote alba qolle mi'ninanni yannara umose dandiitinotanna jajjabba hoowenni hoowa hasiissanno. Kunino shiimaaddu qaaqquulli doogo dode fulanno yannara kaameellateno ikko doogote aana harannorinni xaade gawajjamannokki gede kaa'litannohuraati.